Noba mine la a su kpar peɛle ba zaa a seɛ kuri sɔɔlɔ a eŋ nɔɔte sɔɔlɔ a ba bonyenee kaŋ yoŋ la a tuŋ nɔɔte zeere ka kaŋ meŋ a eŋ sɔɔsere dɔre

Noba la be ba zɛvaare weɛ poɔ a taa torɔta ka o ɔŋ koɔ a merɛ a boma kyɛ ka a dɔɔ kaŋ kpɛ te are a be ka kaŋ meŋ te are zie kaŋ a meŋ merɛ a boma.

Bibiiri banaare la ŋmaa-gyili pɔge naŋ are kyɛ ka a bie kaŋ a yi te are o yoŋ tɛgɛ, onaŋ na poɔ ka ba e banuu, a pɔge su la bompeɛle kyɛ eŋ wɔɔkye a piri nimikyaane.

Noba la zeŋ daa zu bibiiri bayɔpoi a bayoɔ zeŋɛɛ daa zu kyɛ k'a kaŋ a zeŋ teŋɛ ka bɔtɔre a be a ba niŋesogɔ k'a kɔba zage a meŋ be a ba niŋesogɔ.

Die poɔ la ka dakogro be kyɛ neɛ zaa paa ba zeŋ a kaŋ zaa zu a dakogro yoŋ tɛgɛ la kyɛ figre kpoŋ a kyulli a be a dakogre paa veɛlɛ la a zaa kyɛ kaa die meŋ poɔ a veɛlɛ.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

Bibiiri banaare sigi wa ka ba ɔŋ kõɔ, ba zaa taɛ kõɔ orɔbare, ba ɔnnɔ naa kõɔ a kaŋ dɔɔ yɛ la kyɛ k'a kyɛlee na a are a ɔnnɔ kaŋ su la kpare nu-wogiri naŋ boɔre k'o e doɔre.

Pɔgebɔ bata la mare biiri a tuuro taa, a ba bayi tuo la boma roba pelee ane bɔtɔ k'a kaŋ taa bɔtɔ o nu poɔ kyɛ mare bie ane wagyɛ zeɛ, a kaŋa sue kpare zeɛ ka kaŋ su kpare doɔre ka ba kyɛnɛ tuuro dɔɔ naŋ tuo boma.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

Wɛdonne la ka gbei ane wɛbaare a be be ka mɔnii a pa zie zaa ka mɔdaao kaŋ a gaŋ kaa wɛbaare gaa te do ma o zu poɔ

Dɔba bayoɔ la are ane pɔge kaa dɔba zaa su kpar yaayi a banaare vɔgelɛɛ zupili kaa bayi poɔ ka kaŋ vɔgele zupili sɔɔlaa ka kaŋ vɔgele zupile zeɛ kyɛ kaa pɔge su bonzeere are a be

Noba la kyɔŋ a tuuro taa ka dɔɔkpoŋ kaŋ a be a nimitɔɔreŋ a su kparedoɔre kyɛ yɛre boma ka noba be o puoriŋ a nyɔge o taa kyɛ a dɔɔ kaŋ a de dangbale a teɛnɛ korɔ o.

Pɔge la gaŋ o boŋkoɔre zie kyɛ a boŋkoɔre die poɔ wagyɛre tɛɛtɛɛ tɛɛtɛɛ, wagyɛ iruŋ zaaŋ be a be k'a pɔge pãã gaŋ a o boma poɔ kyɛ kaara a laara ka hõõ kaa o sitɔɔ poɔ bonveɛle zaaŋ bebe wagyɛ iruŋ iruŋ zaa, a zaaŋ pa be.

Noba pie ne bawae la ka banii a waa dɔba ka ba pie ne yeni a e Pɔgeba a dɔba zeŋɛɛ a dɔba banaare zeŋ la a nimitɔɔre a lere ba gbɛɛ.

Noɔtieɛ zie la kyɛ a noɔtieɛ poɔ noɔti gbɛyenigbɛyeni la bebe a mine bebe kaa dolɔŋ bebe kyɛ kaa gɔɔ kyɛbe kaa kang meŋ bebe kaa gɔɔ bebe kyɛ dolɔŋ meŋ kyɛbe lɛ la ka ba biŋa kyɛ.